Ekinhonhi eky'omunsiko nga kili ghanho kisazeeku kigoloile amagulu agali mu langi endheru, nga kilimu langi endhilugavu ku maghagha, kyaba nh'oguntu ku mudhokooli.

Endhuki nga dhiriwano nnhingi inho dhiri kufuluma mukituli edhindhi dhiri kwendha kwigira nga dhirimu langi eyakyenvu n'ndhirugavu.

Ekifo mwebatundhira ebyokulya kyetebwa akatale nga mulimu enhanha, mwabamu obuthundhubali bwebatairegho abantu mwebatyama, ghagati ghano mulugudho ghaligho omusaadha alikutambula nga agemye akaveera mungalo dhe akali mulangi yakyenvu nh'endheru.

Ebisolo ebyaghaka nga byetebwa ente biri mukisaghe ekinhirira einho era nga kulya eisubi. Kumbalyere eliyo obuti obughanvu einho obuli mulangi eyakiragala nha kasanha kalikwaka bulungi inho.

Omuvubuka nga abeeze ekigaali ekyebavugiramu abaana abato era nga ghanho ghaligho ebindhi abaana byebakozesa okuzanha nga ghaligho nhebidholi byebambeyiza engoye ekiraga nti batundha biteteyi ebyo.

Abantu bali babili nga tibali tegelekeka bulungi byebambaile. Aye ng'onho ali enho agemye akati akafanhanhika ng'eilobo, ali suula mundha mu maadhi okufunha ekyenandha.

Omuvubuka alikuzanhisa ebintu ebyemirundhi esatu era nga musanhufu inho, avaire enkofiira kumutwe gwe yamala yakuba ekikalu yesibaku omusipi kundhabadha ye.

Entambula etambulila ku byuma nga ela enho eba mpanvu inho etwala abantu nga bangi. Elimu langi eya kilagala nh'endheru. Ku madinhisa kuliku endhabilwamu nga kumbali ghale ghaligho abantu abakungainhe ekilaga nti bali kugya kwingila mundha.

Ebibbungutu biri bibiri nga byandhuki, dhirimu langi eya kyenvu n'endhirugavu, nga wagati ghaligho ibiri edhiri kusala okuva kuno okwira kule.

Eigongolo nga lyezinzemu bulungi inho lyenhweza lirimu langi dhamirundhi ebiri mulimu eyakyenvu n'endhirugavu.

Mu kibuga nga buli muntu ali kola bibye. Mulimu ebizimbe ebighanvu einho nga bino byetebwa kalina. Mwaba amammotoka agemeleile nga mangi inho.

Endhuki nga egwiire kukimuli ekikali sansula nga erimu langi endhilugavu yabamu nhirangi eya kyenvu yegedhye erikutolamu omudhenhenhe.

Ekyolonhi ekili kumbali nga era ghekili ghalyato onho ghaligho agakaba gangi ghaligho nha gavera vera nga bakiserekesa eibati bakazimbisa amatofali nhi mukyanga.

Amalumba gali ghano mangi inho nga gali ku kisasala omuli ebyana byago. Nga byo bilimu langi endheru ebyana ebito ebili mundha. Go geenhe gabaamu langi endhilugavu nh'elangi eya kilagala omudhuluufu.

Omukazi nga ali munhimilo ali kwigha bidhadhaali nga abeese omwana omuto ku mugongo gwe era nga ali kulengeza ele ghaliwo ebilime ebindhi ebiri mulangi ya kilagara

Omuntu atali tegerekeka oba mukazi oba musaadha nga ali mulyato ku maadhi ali kutegeka ebyo kulya byali kugya okutundha mulimu nha maadhi mundha agali mu obudhome.

Esoghaanhi eliku eby'okulya ela nga bifanhanha bulungi inho. Kuliku enyama ghangulu yebasiise obulungi einho, kwaba omutyeere ghansi nh'ogusoseyo, basazesaze nhi kabbegi yenha bamufumba.

Ekisiige kili ku kimante nga kya bantu bali basatu abakazi ababiri ali kumbali nhi kumbali bavaire enyambalo ebighanvu ebituka ku bigere alimu ghagati tayambaire kumbali kuliku adhuungu.

Emmotoka ng'eyemeleire kumbali. Ghaligho nh'omusaadha ali kusilingisa gaali etiiseku amatooke, nga nkota ela nga dhili inha ghangulu. Adhisibye nh'olukoba, mumbali mulimu ibili ibili. Ghaligho nh'abantu kamaala.

Ebisolo ebyomunsiko nga byetebwa enkembo nga kuliku enkulu n'eto era nga enkulu eriku ebyoya bingi ino eri kubudhabudha eyo.

Ekifo mwebatundha ebyokuzansa eby'abaana abato era nga mulimu omusaadha oghundhi abeeze ekindhi nga avaire empale enhimpi ekiraga nti ava kugula oba nga nhatunda.

Abakyala nga bali basatu nga oghundhi avaire enkofiira kumutwe alimu ghagati alinhenviiri edhitali mpanvu inho onho oghundhi alinho bulibirwamu kumaiso ge nh'enviiri mpanvu nga bagemye obuma bukalimagezi.

Abaana nga bemeleire beyirikagaine nga bavaile ebyambalo eby'endhaghulo n'endhaghulo. Abali einhuma bakoze obubbadi n'emikono gyaibwe.

Akati akafananha obulungi einho era nga kuliku obukoola obulungi obuli mu langi ya kilagala nhe yo oghundhi agali omugemu onho.

Enhumba nga eriku ekikomera ekyagatofali aganhenhe era nga eriku obutegula ghangulu ghayo, eyindhi eriku ibaati eikaire, eyindhi eriku ekidhumu mwabata amaadhi.

Omusaadha nga yeghumbye emikono gye avaire olugoye olughanvu onho nga alikutundha ebyokulya nga soya, bidhandhali n'ebindhi kamala.

Abantu bali babiri nga kuliku omukulu nh'omuto era nga banho bali kumbali okw'enhandha nga eriku amayengo amanhenhe. Bayambeele ebyambalo ebifanhanha bagema nh'obwato bwebakozesa kumaadhi okwevugiraku bagema munkendhe dhaibwe.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

Abantu bali babili nga bali kutambula, nga oghundhi omukazi ela nga alinha enviili mpanvu dhigwa ku mugongo, abekeile ensagho ku ibega lye eli mu langi endhilugavu, oghundhi musaadha agemye akantu kebakozesa okuvugila ku maadhi.

Engila enhilivu einho nga ela elimu akaselengeto. Mulimu omusaadha ali kusilingisa gaali nga eliku enkota edh'amatooke, mumbali nhi mumbali nhi ghangulu nga galimu langi ya kilagala.

Ekisolo ekyomunsiko nga kikambwe inho kiri kutambula nga kidha eno gyetuli kirimu langi endheru, n'endhirugavu n'eyindhi yakisitaka.

Endhuki nga dhili wano kibbungutu nnhingi inho dhegemye ghalala era nga dhiri ku kisasala kwedhiri kutoola omudhenhe. Dhirimu langi eya kyenvu nh'endhirugavu.

Ensudhe eli mu kibila ela nga etyaime ghansi yalinga mu ibanga omukono ogundhi yagugema ku munhwa, ekilaga nga eli nhi byeli kulowoozaku. Ela nga elimu langi endhilugavu.

Omudaala ogutundha eby'okulya eby'endaghulo. Nga guliku amenvu, gwabaaku wotameloni, enhamba nhi dhebaasazesaze. Ghabagho nhi apple nh'abali kutundha.

Emikono egy'omuntu alifanhanha nga ku nga musaadha nga giri nhakagheta kulwala era nga agemye akadhome akalimu amaadhi gebakozesa onhaba mungalo nga mulimu ebikyafu oba okwiita obughuka.

Ebisolo ebyomunsiko nga biri bibiri era nga bifanhanha bulungi inho bisitwire amatu mwibbanga biriku ebyoya ebinhirira obulungi inho amagulu gabyo mailugavu.

Omusadha nga ari kuvuga piki ataileku omukazi abekeire omwana kumugongo nga agemye n'akaveela mungalo dhe akali mulangi ya kilagara n'ensawo eli mulangi endhirugavu

Ebisolo ebyomunsiko nga birikulya eisubi nga bingi inho inho nga ghaligho nh'obuti obutali bughanvu inho.

Abavubuka bali babiri nga bali mumulyango ogwe nhumba eyaitaka nga bagiserekesa ibaati era nga bano bavaire egyaketi balekula ebifuba tibabisibyeku mapeesa, bavaire enkofira kumitwe dhaibwe era nga oghundhi agemyeku oghundhi tagemyeku.

Engila ey'eitaka, ela nga enhilila bulungi inho. Kumbali kwayo kuliku emiti nhi kuno, nh'eisubi elili kumbali ghansi elili mu langi ya kilagala.

Abaana bali babiri nga bali kukola obukodyo oghundhi avaire saati ey'amakono amampi era nga nkyafu inho yata olusipi mu nkotoye.

Omwaana nga alifanhanha ku nga omughala nga avaire olugoye olw'amaghanvu nga kiteteyi nga kifanhanha bulungi inho era nga agemye akagoye nhi ghuzi ekiraga nti alikutunga.

Emikono egirikufanhanha ku nga gy'omusaadha nga avaire esaati eyamakono maghanvu era nga alikuniga akoma kakalimagezi nga ghaligho n'ebintu kumbali nga sawa n'ebindhi kamaala.

Ebigere ebiri fananha ngaku oti bya basaadha nga bali kusamba omupira bavaire engaito mu bigere byaibwe, bavala nhe empale enhimpi.

Ente nga eri munsiko era nga eriku amayiga ageghetamuku amasongovu inho era nga galiku langi endheru, yoyenhe erimu langi emmyufu.

Enkembo nga eri kunsaga edhemiti era nga eri kugema kubusaga obutono ino eyasaime omunhwa gwayo erimu langi yakisitaka.

Ekisolo eky'omunsiko nga kyetebwa ensudhe. Nga kili ghansi mu nsiko kisutaime. Kilimu langi endhilugavu.

Akantu kebakozesa nga ebiseera ebyaira okughuliriza enhemba nga bakeeta tepu kaliku akawuzi kaku era nga kano nhakagyangaku enhemba baata mundhongo omuziki gwakubba.

Abasaadha bali basatu nga era balikuzanha nh'ente, oghundhi agemye oluti mugalodhe oluliku obusaga saga nga avaire omudhozi oguli mulangi emmyufu.

Omuvubuka nga agemye bbendera mumukono gwe eri mulangi yakiragala n'endheru era nga einhuma eriyo mmotoka eriku omukazi n'omusaadha nga era babwise bbendera endhala nga ono yagemye.

Amaato gali mabiri nga gali ku maadhi ela nga gano bagasibye bulungi inho n'emiguwa obutagya n'amayengo. Kuliku abantu bangi inho abali kola emirimo gyaibwe.